Asay duma duma chemikaleta go'tidi chemikaletan asay go'ettidi daro katha bolla qoho ehiya udunxxeta qoho ehiya guxxuneta wodhanasinne, qasse katha payatetha naaganasi lo'o ooso.

Kawo osanchoyi haysa goshani zerida kathati kathata Miya guxunetanne dumma dumma do'ata dhayisidi katha muruta marani ekana mala madiyaysa kemikaleyi asasi go'a imiyayisa odanisi.

nuheeran deiya asay kemikaaleta waati godettaneekko kemikaaleta go7ettidi waati dumma dumma katha qohiya udunxeta kuxuneta waati wodhaneekko ha misiley dalgan qoncisidi tamarsees

Hanu misiliyan beaysi si asi keemikaaleta go7ettidi biitta bolla qasseka kaththata bolla doozata bolla keya guxune ta dumma dumma shimporadiya do7ata katha qoheyssata dhayssana ooso keemikaaleya go7ettidi ooththeyssa bessees.

asay kemikaaliya godettidi keemikaaley daro daro bentiya katha bollanne deya doozata bolla qohowa ihiya gaththiya medoosata me keemikaale wodhidi kemikaaliyan asay godettidi waati ayfea shiishshaneekko ha oosoy bessees

Kawo oosanchchati odiddo ogiyara nu goshshanchati otidi daro daro ayfiya dumma dumma gisttiya , bangga zeridi go7a ekkanas dandda7iyassane daro dalgga bessan ayfa ayfeta shiishidi banttaw go7etanaw dandda7iyayssanee biittas daro go7a immanas dandda7iyayssa muruutoy loo diyayssa qonccisees.

Hissa kaxida ayfa ayfeta ekkidi nu asay bantagadiyan kaxidayssa qooxidi shiishidi ehidi gi'a kessidi ba izidi bantawo shalo demmano dandayeyssinne muruto bantawo entiaappe go'akanao dandayeyssi eretida ba gidishin hayssin nu asay daro oothcheyakko lahame yaanayssi eretidaba

huteta asay go7ettidi bantawo di7iya gadiyan lalgizi tokkidi dumma dumma puutetappe lo7o lo7o go7a demmano dandayessanne puutetappe ekkiya go7ay daro asa maaddana dandayessanne daru gi7a krisiba izidi shalo ashishshano dandayessanne daro muru taayappe ekkano dandayissi eretidaba gidoyssan asey qonceses

Badalay ay kena go'a imiyakonne qase badalas ay kena go'a diyako badalay ay keena qama utid asas go'a imiyako besanas qase badalay benippe simisidan demiya badalay ayfid wono bolla de'iyaysanne qase kaxid simonaysa beses.

Issi ossanchay issi gaden nus loo' goa'imanas nus payateti imiza sanththa tokida he sanththa nu bitas daro goa'imidanne daro assas harge xena harge teqanasnne payateta teqanas madizaysa beses

Issi ossanchchay ba wodiyan muuze tookidi tookida muuzey go'a immiyayssa eeridi go'ppe qasse bawu goe'etidi qasse haara heerasi qasse go'a immanayssanne muuzasi diiza osso hiilancha muuzes diiza hanottaba oddes.

Issi osanchay ba gadiya tukiya tokid tokida tukey ayfin ayfiya maxid tukiyas diya al'otethanne tukey qas waan osetiyakko tukiyas diya woga mara asi wan nanganaw besiyakko awu de'iya mara , wogatethaba bawu de'iyaba asa beses.

Asay ayfa ayfeta gacid ayfa ayifetappe demiya go'ata wati go'etaneko dhiliya badalappe gacida dhiliya qaseka , bambariya gacid bambariyappe bentida bambariya dhliya wat asay go'etaneko go'atetha ooso qoncisiya ooso qoncisid beses.

Ha misiliya de7iya issi asay ba heeraan de7iya loometha, burththukaanetha, manggotha, avocaadotha dumma dumma ayfaa ayfetha waathidi ayfissidaakko ayfida ayfaa ayfetha waathidi maxana7ekko maxidi waathi go7aa immaneekko bessees.

Ha ayfida xi muuze qasse qanxxidi ekidi banttaso gelssidi go7etiyaba gidiko axxidi daro ayfiya ayfidayssi daro asas daro muruutta immidi daro asas biita asas shemppo ooso ooththanas maaddees keehiddi.

Issi asi bagaden banbariya tokidi tokida banibariy ayifiya ayifin ayifiya maxi melisidi qaseka gacidi diliye kesidi heras bayizanayisa ba deiya bagaden kaxida muruta banbareyisa koncisidi denba kesidi bayizes.

Kawo osanchati ha issa ayfe ayfera zeridi ayfe ayfeti asasiko go'a imiyanne ayfe ayfeti bettaas daro boncho getetiti tseelitte ayfe ayfeta puteta waatdi go'ettanakko geteta keehidi asa tamarsishe de'osona.

issi oosanchay ba gadiyan deiya muziya go7anne muziya waati ooththidakko muziya waatidi murutas gaththidakko muziya go7ay ayfeekko dalgan asa qoncisidi pilgidi oychida oyshas kumeththazaaro immees

issi be'anwu lo7i wodhiya heeran issi keeththi deees he keeththa matara ayfayfeti toketidi de7eyssanne he keeththa matan lo7o lo7o ciishshati lo7o lo7o doozati go7a immeyssati muruta immeyssati de7eyssa bessees

hayssi nu misilan be'iya ayfayfey tukke geetettis ha tuke nubiittan daro al7o geetettidi eretes tophiya deren salo gufanthon asay daro amottidi beyiya quuyeyanne xeeliya ayf7aype geetettidi al7o miisha yaagettidi erettees

Issi goshsha oosanchay ba goyda bessan lo'o ayfa ayfeta tokid tokkida ayfa ayfete qasse anti gakkidi ayfin ayfi ammaxidi heerassinne baas goo7ettishe qasse antao diya go'a qasse asas tamarsishe asas lo'o muro ta immishe dees.

Nu biittan issi kawo oosanchoy kaththay waanidi kaxiyakko qaye kathati waanji gakkidakko qaye kathati nu biittas aymela go'a immiyakko murutay aymelekko dalgan beyidayssa pilgidi asas odees.

Ayfayfeta asay waati go'ettaneekko ayfaypetappe go'a waati demmaneekko ayfayfeta waati tokkaneekko ayfayfeta hanota waati naaganeekko ayfafeti diccana gakkanashin ahi ooththaneekko ayfiayfeta ogeya asay keehidi giissanayssa ha misile qoncisidi bessees.

hayssu ne beiya ha cil7o mithati bayndidiyabetan uuthati dumma dumma boynati dumma dumma hayssi muuzeti ayfdi go7eyssanne irxatetha immeyssa yan asay go7ettidi daro shalo shiisheyssa odees

Goshsha oosanchoti waatidi asayi goydi katha ayfe demmide laamettaneekko qasse banta dichcha ogiya waati luulesaneekko muruta waati shiishaneekko asi waanidi goshsha ooson dicciyakko goshsha oosoy asas baaso gidoyssa keehidi qoncisidi zarzaridi bessoosona.

hano misilian beiya ayfayfeti isieran deeyssi qasseka issi asas qasseka biitta lo7etethanne yfayfeta go7atetha ba shaakkida eranaws ayfayfeti daro murutoy deeyssa daro shalo shiisheyssa bessees

untoy nu asas ay mela go7a immiyakko puuttopfe nu asay ay mela go7a demmiyakko nu demmida go7ay qasseka nu asa aykena go7iyakko nu biittan di7iya puuttoy ayfidi ayfey qasseka maxetidi daro nu biittan afila keyidi gaabe ke7idi laxana keidi daro nu biitta go7essa bessees

Issi goshshanchay bawudi7iya ba boorata go7ettidi bawudi7ya gadiyan go7idi dumma dumma shalo shiishsheno dandayeyssanne dumma dumma ayfa7efeta dumma dummata zeridi badala gaashiya banga zeredi go7a demmano dandayeyssa daro asay qonciseyssanne ooththida qo mishe gidoyssa asees.

Issi goshshanchayi baa gadeni muruta goyidi goyiyayisanne muruta shishanswu deiyayisanne qase murutta loo go ekiyayisa ba gadeni godhsha otho ASI oththidi wani aqanakkonne wanni lametanakkonne shakkidi qoniccethtani besesi

Goshshanchati banttaw de7iya wolqan waani goyidi waani oothidi laamettane gikko asi oothidi laamettanaas asi oothida oothon asi waani go7ettidi attane giikko goshshanchati banttaw de7iya ooso miishshata ubba ekkidi ooso ke7idioothishe bessoosona.

Issi biittan de7iya goshshancho oosanchay ,bawu de7iya haarota dorsata ekkidi lo7o dalga biittan heemmishe de7iyayssanne dorssatas de7iya payyatetha naagishe,dorsata qasse dhiiho oge bessidayssa qoncisees.

Issi goshanchay puute tokidi tokida puutiya ayfen gathidi waathi ayfiya go'etanako kaseka waathi tokidi puutisanako puute ay malako ay imiyako issi asas eqidi daro go'a murutaba haasa'ishene pilgidi odishe de'es.

Nu heran de'iya zambbo goshanchati bantawu de'iya gadyan acca tokkidi tokida accay qase tukkiya giddoyisa tukke accayi toketid toketidi lo'o diccid ayiffiya ayifiddi ayiffeyi qase tukke ayiffey alli'o giddoyisi bittan eretidayssa acca go'a immiyaysa oddes.

Issi goshanchay ba oso hilateta go'atidi shunikuruto tokidi watidi shunikutoppe daro shalota daro murutata ekanakko shunikurutoy qase ayimala shalo shishiyakko ayimala muruta imiyakko shakidi qoncisiyaysa odes.

Goshanchati banta hadiyan duma duma ayfx ayfiya zerodi wanidi go'etane giko kaw osanchato yidi goshanchati wani goyidi lametane giko goshanchatas lo'o potho oge besidi goshnchati wanidi paxane giko wanidi lametane gikon besosona

Ha nu be7iya nam7u asathi darobeethappe ayfaa ayfetha shiishshi ayfaa ayfethikka qas nu asas daro lo7o go7aa immiyazayssanne lo7o payyatheththaanne qassi harggiya theqqanawu koshshiya aqonne peeshsha miishe gidoyssa eredi nu biiththessa payyatheththa immeysatha shiishshidi.

Nu beyiza misiliyan asay shunkuruta tokidi shunkurutoy nu bittad wati go'a imizako asay tokidi Wani lametana danda, 'idako bitas lamey Wani yanako ha dalga gafiyan shukuruta tokidi asay qocises

Nu bita asay daro dalga besan dalga gadiyan muziya tokidi tokida muze kaxin muziya qaxidi kamen canidi daro bita haho haho besa yedanas shishidi issi bolla wothidi asay ubbay shiiqi muzay go'a hasayosona

issi nobiiya isi asi bawodi7iya ooso miisha oyqqidi koshsha asi gidoyssinne qasseka ooththidi aqeyssa baynti ooson laametteyssa biittan lo7o shalo ooththidi shiisheyssa dalgan qoncisidi asay besseyssa bessas

ha nu biittan gooba heedzdzo oosanchoti bantaw deiya gadiyan gistiyas erhidi gistey ayfidi ay go7a immiyakko qasseka ha7i nu biitta asti iya ha7i kawasiya leemiso giste gidoyssa bessidi gistiya go7a oosanchoti bessoosona

nu biittan daro wode asay ooththidi aqqiya goshsha ooso gidiya gisho goshsha oozon asay waandi ooththidi laamettaneekko puutota tokkidi waati putotappe go7a demmaneekko puutota waati asay xaqamettaneekko puutota ooso ogiya asay keehidi qoncisidi bessees

issi dalga bessanno asay daro dalga gadiyan ollabokkidi ollan qasse muuziya tokkidi mangowa tokkidi dumma dumma ayfayfeta tokkidi bandidia layth ubban lo7o ayfe demmanassinne lo7o muruta ekkanas lo7o koygoshsha ooso ooththishe do7os

hanu beiya nam7u goshsha boorata issi goshsha hiillancha eqqidi dalga bessan goyishe deees qasseka appe guyera saloy bukkana hanessanne iray yaanau hanessa giigissidi lo7ethi xeelidi sintha giigissidi goyshenne ooththishe biitta dalgatetha giigissishe dees

issi asi ba de'iya dalga gadeyan shunikuritiya tokkidi toketha hillan asay waani go'ettanaakko waani laamettanaanko biittas de'iya dalgatethanne ha ayifa ayifeta biittas immiya go'a qoncisidi muruta shaakkidi piligees

Goshshanchati banta'ode iya baynta goshsha miishen biitta goydi biittan badala zeridi biittaapfe kathawaani goettaneekko lu'o lo'u muruta waati demmaneekko goshsha ooso goshsha hiillanchay dalgan pilgidi odees

Issi goshsha hiillanchay ba wodiya dalgga gadan ba boorata waaxidi goyishe qasseka guyara zerishe badala maarara maarara yeggidi badalas diya muurutoy lo'o gidoyssa bessidi daro asa tamaarsanas oge gidiyaba ooththishe de'es.

Goshanchati bantta gadiyan waaxidi banta zeridi muuziya tokidi,uutha tokidi waatidi gosha ooson asi go7etaneeko,goshshsa ooson waani laametaneko, daro muruta waati demaneeko, misile keehidi daro ase goshsha ooson laametanna oge qoncisees.

Hayssi beiya kawo oosanchati bessida maarara nu biitta asay bantawo deiya kushe ooson bantawo de iya kushe hiillanchatethan ooththidi biittas diiya murutanne kathas diiya ayfe ayfeta go'a odishenne ooththishe de oosona hintikka daro ase

Issi goshshanchay issi kawo oosanchara daro dalga gadiyan zeretha oge kawo oosanchay issi goshshancha waati zereneekko zeredi muruta waati shiishaneekko murutappe asay waani godettaneekko kawo oosanchay issi goshshancha bessees

Goshshanchati bantakadiyan daro daro ayfayfeta zeridi ayfayfti qasseka gakkidi yinayfiya ekkidi asay go'ettanassinne kaamencandi hara biitta yeddanas ayfayfeta waatidi shiisho ooso ooththiyakko hamisile keehidi besse'

Hanu beiya misiley issi asi bagaden zerida badala buqaaya shaleyssanne shalidi badalas deiya payatetha naageyssanne badalay wolqara kiyana mela badala miniso ooso ooththeyssa hayssi misiley qoncisidi bessees

Goshshanchati banta gadiyan deiya tukkiya waati maxaneekko tukkiya ayfey dubiittan qasse al'o gidoyssa tophiya biittan daro al'o miisha giyaagettidi xeeygeteyssa gidoyssa ha misile qoncisidi bessees.

goshshanchay goshsha oosoppe asay ayi keena go7a demmiyakko goshshancha asay waatii goyidi biittan waati kaththa zeraneekko zerida kaththa waatida asay go7ettaneekko goshshanchay goyishe goshshe hiillatethaba goshshas diya go7aba kehidi qoncisees.

issi goshshanchay bagadiyan santha tokkidi santhafe waani go'a demmiyakko santhay go'a waati immiyakko asay sanza tokkidi waani go'ettaneekko bagadiyan kaxidayssa asas pilgidi asay tamarna mena dalgan asas zorishe tamarsishe bessees

issi goshshanchay asi goshsha ooson waale laamettaneekko qasse goydi ooththidi asi balaytha ba de7o7a ubba waati laammaneekko goydi asi waati muruta demmaneekko demmida muruta waati asi go7ettaneekko ooson waatipeyshaneko bessees

goshshanchati bantawodiya ooso miisha ekkidi ooso miishara waati enti ooththi laamettiyakko issifetethan waati ooththidi lo7o muruta demmiyakko lo7oso gakkiyakko lo7o wonto dichas ogiya waati gigisiyakko baaso gidiya oge asa bessishinne misile qoncisies dees

goshshanchay bawudi7iya goshsha wogan daro dalga gadiyan goydi daro muru ta shiishanassinne daro shalota shiishshanasi ba gadiyan dumma dummo putota tokkanasi badala banga gisgiya gaashiya zeranaw dandayeyssa keehidi misile qoncise

Kawo oosanchoti gaashiya badala gistiya banga asay zeridi waatidi go'ettaneekko goshshanchati waati go'a ooso demmaneekko muruta waati shalo ashiishaneekko lo'ethi dalgan tamasishe deoosona.

issi oosanchay bagaden kaxida badala cakkidi badalappe qasse bentiyago7anne muruta oosoa ekkidi dalga asas qonce gidoyssanne nubittan badala kanchen asay daro haho bessa go7etteyssa ha misile qoncisees

issi asi bawudi7iya ooso miisha go7ettidi bagadiyan dalga bessan santha tokkidi tokkida santhay qasseka ayfen laamettin ekkidi daro asa asi giya kessi ba izidi baasi muruta demmeyssanne shalo a shiisheyssa qoncisidi mitha toketha oosoda bessees

nu biittan deiya asay bantawodi iya ooso miisha miisha ekkidi bantawo diya ooso miisha go7atethanne oosas deiya murutanne qasse issifetetha ooso darsidi biittan lo7o ooso oothtshanas issifetethan eqqidi go7ettishe ooththishe di oosona

issi goshshanchay bawudi7iya gadiyan ba boorata goydi wa7atidi lo7o shalo lo7o muruta demmiyakko goshshafe asay waani go7etiyakko goshshay daro nu biittan ahemekena go7a immiyakko goshshafe asay demmiya muruta bessees

issa mashinata go7ettidi asay ooththidi bantugadiya laametono dandayeyssanne hayssi nu biittas daro go7ay mano dandayeyssa guya ma shinati dumma dumma keemikaaleta wodhiya mashinati daro go7ay mano dandayeyssi eretida ba gidoyssa nu7a bitan diyyaba gidiakko asay ooththiti laame demmanayssi qonce

asay kaameta go7ettidi bantagadiya goydi bantawodi iyaba shalu7a shiishshano dandayeyssanne kaseysabe aaththidi lo7o muru ta ekkano dandayeyssa kaamiyan go7ettidi daro daro gade ta daro daro dalgabesa goyidi go7a demmano dandayeyssi asay ooththi daaqiakko laami yaanayssi ereteta

Oratha kamey shametid daro haho besappe nu biittan yid nu biittan de'ya go'a goyid madiyaysane ogiya gigisid madiyaysa daro asa tamarisanas kamey nu bitta orata kamey gelid hamitid nu bita gakid gigises.

Haysi nu beyiya haysi mashinney issi asiy goshe goyidi Wani lametanne gikko tekinolojiya asiy goyidi gonna demane gikko qase boran goyzaysappe tekinolojey eson goyidi wursizaysa shakidi qonc'isizaysa beses.

Ha hilanchchati kamiya go"etidi nu bittan ogey ittidayssa ogiya gigisanas woyikko ogass de'ya go'anne ogiyas de'ya muruta nu asas gelsanasnne nu asa tamarsanas oge oso kamiyara go'etidi nu bittan goyishshenne gigisishse dos

Kabiya osanchchatti kabiya go'ettidi waththi goyidi goshsha ossoppe asay wannidi shemppanako ha kammiyara guyiya goshsha osotta daro asatta tamarsishinne ha daro asay aape tamarishshe meran zereththa zerishshe de'ossona.

Goshshanchati hayssa hiila mishshantan goshsha mashshinetan banta zerida kaththa cakishenne shishishe daro boncho getetidi xeletiya ali7o mashine mishshatan bantta heeran lo7oa otho othishe dosona.

Haysi asati itophiya asati kamera besan goyshenne qase bita muruta nagishenne bita muruta nagishe badala zerishe,gashiya zerishe muruta shishishenne takishe ubakka maran oithishe wuretetan nagishe dosona

Hayssa goshsha mashshine asay go'ttidi watidi puuteta tokidi dolisidi puutetape go'a demanne gikko puuteti qasse diccidi doozan lametidi asas ayba go7a imanako ayba go7a ehiyako asay watidi haththa mashine go7etidi puuteta go7etanako beses.

Ha gosha maashineti biitas imiya go'ane asay maashinera go'etidi waati goyaneko goyidi waathi muruta shiishaneko keehidi loythi besiya ooso gidida gishawu ha daro goshanchati ha daro besan ha maashine go'etidi gosha goyishe de'osona.

Ha bitha goyiya mashineti haho dalga bessan haho dalga gaden goanko asas go,a wathi imanako ha dalga gade deyiya asayi mashinetha go,etidi tekinoloje go,etidi shempo oso othosona

Haysan nu beyiya misiliyan asay mashineta go'eti gosha otho wati go'etane gikko haysa dozata wati hatha ushane gikko dazata payateta wati nagane gikko dozata diciya dicha ogiya pilgidi asa tamarisosona

Issi uuray dalgga gaddiyan ba boorata waaxxidii goyishe waatti bessiyakko asi wattidi lametanakko gooshsha hiilateththa ba gooshshas de'iya go'a daro asa tamaarisanaba oyqidii ba haanotan ba wodiya cengurssan dandda'idii daro asa tamaarises.

Ha nu misiliyan be'iya kamey goshsha ososinne duma duma haysa limate osos asa go'anas asay teknolojiyara sinthe sinthe banawu madiya oso otanawu oratha kamey osos gelidaysa qonc'isidi beses.

Hayssi hano misilan beeyssi goshsha miisheta teknolojie ehidayssata asey godettidi biitta woga koshshan boonan go7eyssa be shempidi kaamen go7idi laamettana mela daro lo7o lo7o murutoti de7eyssa qoncethan ayssi misiley shaakkidi bessees.

hayssinu misiliyan be7ayssi daro asay kaameta go7ettidi biitta waati goyneekko goydi muruta waati shiishaneekko biittas shalonne ooratha goshsha misheta gidoyssa teknoloje eidayssa go7ettidi asaye ooththana mela gaaso bessees

Hayssa tekinolojiya msashine kaamiya asay go'ettidi lo'o muuruta shiishanassinne ooso dirshan asay lo'o ooso sinththe sinththe baanayssa hayssi maashine qasekka haaththa teqeththa ooso ooththanassinne lo'o muuruta iimmanasi go'as shiiqqidayssa bessees

issi goshshanchay daro dalga bessan bagaden nam7u boorata waaxidi daro dalga bessan goyishenne biittas di iya muruta giigissidi ayfaayfeta zerishenne badalay gakkana mela zerishe halmishe ooththish deees

Daro goshsha ooso maaddiya mashinati haaho bessafe nu biitta yiidi nu biitta waati asay go'ettidi ha mashinatara asay waati zeretha zeraneekko waatidi qasse gaashshiya badala kaththidi ekkaneekko waaticakaneekko ha mashinata go'ettidi asay ooththanas bessees.

issi ooratha kaamin biitta waati goyaneekko kaami biitta waati guyakko qasse kaamiyan goyettidi asi waatidi goydi laamettaneekko banto di7a go7anne banta oosotetha kaamiyan waatidi asay ooththaneekko kaamiya ooson biitta la7anu waay ihanekko bessees

Hayssi nu misiliyan beyiya kaamey hayssi tokkida doozata si haaththa ushsheyssanne doozati hayqqenna mela daro doostas koshshiya muruta doozati immana melanne doozata beyatetha naago ooso ooso doyssa hayssi mashine qoncisees

ha goshsha ooso maashinata asay go7ettidi banta heeran daro dalga gadiyan goydi ayfayfeta zeridi badala gaashiya sindiya qasseka dumma dumma ayfayfe katha kochchata zeridi asay go7ettanadan ha goshsha mashin go7ees

Asay kaame oosan waani go'ettaneekko kaamey waatidi goydi maaddeyakko kaamey waatidi nu biitta asa oosoppe shempisiyakko ha teknologie hida oosan asay waani go'ettidi attaneekko qasse banta wolqanne banta hodiya hiillanchatethan asay waati go'ettaneekko bessees.

ha goshsha mashineta asay go7ettidi waatidi katha shiishsho ooso oothaneekko daro bessafe kawo osanchoti yiidi banta hiillanchotethan daro asa tamarsidi ooso miisheta waati go7ettidi katha shiisho oge waati shiishaneekko bessoosona.

hayssi nu misiliyan beeyssi daro haho biitafe nufiita asay kaamen waatidi goyaneekko goyidi waati go7ettaneekko asas go7etetha ogenne ka asay booran goyessafe shempiti kaamen goyana mela baaso giigissidayssa bessees

hayssi nu beyiya hayssi goshsha maashineti hayssi asay goydi yantanan xaqamettidi daro muruta shiishshanassinne daro shalu7a shiishshanas maaddeyssa gidoyssa shaakkidi qoncethan bessees hayssi mishilan beyayssi goshsha maashine yaageti xeeygetes

Ha goshsha mashinata asay go'ettidi waatidi no asay goydi go'ettaneekko ha goydi qasse waatidi kaththa zeridi ayfeya demmaneekko nu biittas ha goshsha mashinati ay mela go'ay haneekko konto hidotas wonto ogeyas wontos diiya lo'etetha asas tamarsees

asay goshsha mashiniyan waatidi go7ettaneekko goshsha mashiniyan waatidi maata buucaneekko buccida maata waatidi qachaneekko qachidi waatidi giigissidi heera7e haneekko daro qasho ogenne buuchcha oge mashiney bessees

hayssa asay kaamiya go7ettidi kaamiya mashiniyara daro dalga bessan kaththa waati zeraneekko kaththa waati cakaneekko katha waati shiishaneekko qasseka ooththidi waati kaamiyara asay go7ettaneekko daro dalgan bessees

Nu biita asay banta gadiyani kaxida badala,banga, gashiya, gistiya,gembuwa , mashala, Ubba shiishid haysa katha banke yagiyaysa doorid asas go'a imana mala ootiyaysa beses.

Ha misileya kalidi celida kathata goshanchati banta gadiyan zeridi kathida badala ekidi shalan shishidi bonchidi yape badala banka gelithidi lo'o muruta gelthanaw koshizaysa beses

issi oosanchoy ba wodiya dalga bessan daro katha zeridi zerida kaththa qasse shiishidi shiishshidayssa qasse bunchidi daro asas waatidi daro daro haho bessa yeddaneekko waati go7a immiyakko qasse ooththidi asi waan laamettaneekko lo7o muruta bessees

issi asi ba ooththida ooso gadeppe demmida ayfayfeta malas giidi ekkiya ba gidikko gaashiya badala banga yohoniyan aaththidi gi7a kessidi daro asas bayzishe de7eyssa qoncisees

hanu beyiya misiliyan xeeliya asati kathabanken hiiqida kaththata kaththidi kaththati waani mal7iyakko sifetethan waatimanekko kaththatas deiya go7anne kathati waani kaxidakko kathata hunata keehidi qoncesosona

asay ayfayfeta waatidi shiishshidi daro asas gasethaneekko haho bessa waati caani yeddaneekko ha kathas deiya bankeya kessidi katha banken shiishshidi kathas deiya shaaliyan shiishshidi shaaliyappe asay waati godettaneekko ayf ayfeta ooso asa gaso ooso besse

issi asi ooththidi bagaden kaxida badala kaamen caanidi daro haaho bessa efeyssanne qasseka kaamiyan waati caanidakko waati ooththidi giigisidakko ba wode7iya ooso miishatanne muruta shihida ogeta dalgan qoncisees.

asay issi dalga gadiyan kaxida badala shishshi shiishshida badala qasse makinan caananas issi badala banke yaageabe ta ehidi badalappe ekki go7ane badalay asa simiha xi qimiya asay erana mela shakidi qoncisethas dalga keeththa ehidi bessees

Dumma dumma katha kochota nu asay go'etid dumma dumma katha qomota zerid bantawu go'etanaw danda'iyaysanne qasekka go'etid dumma dumma katha ayfeta qase shalo Kamen canid yedanaw danda'iyeysa nu bita asay lo'ethi othid go'a demiyays haysan eretidaysa gidoysa qoncises.

Haysi kawo oosanchoy nu biittan kaxxida badala ,badala payyatetha ,badalay waani kaxxiyako ,badalay waati nangiyaako ,badalay muruutan laamettiyako muruuta oothoy waaniyakko daro pilggidi qonccissidi bessees.

Ha nu herran de7iya asay ayffetane qasse qayye kaththata waatidi goo7etiyakko qayye aththaza asay waatidi naggane giiko eenti waati go77a immiyako entta payattetha waati naggane giiko filligidi errissosoona.

Issi heeran ha nu be'iya issi aayiya biittan dalgga gadiyan gisttiya tokkidi tokkida gisttey ayfen laametin qasse kaxxi cakkona de'ishin qaye be'ishe waani lo'iyaakko waani machcha'iyaakko waani giigiyaakko daro asas timirte gidiyayssa bessawus.

Asay dalgga gadiyan ayfa ayfetha thokkidi thokkida ayfa ayfethappe lo7o muruthaa demmidi he muruthaa kaamiyan caanidi haaho bessaa gaththidi bayzzidi lo7o muruthaa shiishshidi lo7o muruthan asay go7eththidi ayfaa ayfethi asa dichchaassi lo7omurutha odees.

Ha kaxxida kaththa ekidi waati gashshiya punnidi,Banga punnid,badala punnidi,gistiya punnidi asayi waani go'etaneko asayi waati gaccidi banta dichchasi muruta shishshanneko qaasi kaxxida kaththa asayi waati go'etaneko go'eteththa oge waati malliyako ha ayiya besawuse.

Issi asi bawu de7iya dalga gadiyan katha kathidi kaxida kaththa daro asas giya kessidi bayzishenne qasseka dumma haaho biitta kaamiyan caanishe kaththas deiya lo7o muuruta qoncesetha ooso oththees.

kawo oosanchotinne qasseka nu bitandiya goshshanchoti banta dalga gadiyan dumma dumma ayfa ayfeta tokidi he tokkida ayfa ayfetappe lo7o muruta demmeyssanne muruta ekkidi hahobessa gaththidi bayzeeyssanne biitta payatetha naagessa odes.

Ha kaxida kathata asay ekkidi waati go7ettaneekko ya qasse gafiyappe waati dummaydi go7ettaneekko dummayo ooso ooththishe issi heeran nu biitta asay daro go7a immeyssanne gafiya qasse katha ayfiyappe dummaydi shaakkeyssa bessoos.

Ha nu be'ya badalay kaxidi asas ay keena go'a imiyakko qasseka kaamen caanetidi haho bessa bidi waanidi al'on bayzetiyakko badala de7iya go'anne badalay nu biitas ehiya asa maadiya maaduwa qonccisanas ha badalay misilen de'iyage nu asas go'a besees.

Hayssi misiley issi asi bawudiya ooso ooththidi waane laamettaneekko ooththidi laamettidayssa daro asas qoncisidi ayfeta go'a daro heeras erisidayssanne ayfetappe ekkida murota kawo oosanchotas qoncisin kawo oosanchoti shaakese bessees.

hayssi nu biyiya ayfayfeti nubeetan daro asas go7a imiya gisho ha go7yan asey katidi daro daro zangarata daro daro beeta hayssa go7afe go7ettidi daro heera gakkanaas daro shalo gidiya ooso ooththes

issi oosanchay baw deiya bawushaluwan go7ettidi daro katha ayfeta shiishidi suqedoydi gi7a kessidi daro asas bayzishenne daro asas muruta shaakkishe de7eyssa qoncisees

hayssi nu beyiya murutoy dubiittara hayssi gembo yaaqetidi xeeygetiyaba gidishe genboti biittan waani kaxaneekko qasseka geembota kase ooso asay waati ooththaneekko entahu koshshiyaba asay waati kunthaneekko qoncisidi bessees

Gistey nu biittan waani kaxiyakko kaxida gistiya qase asay waati go'ettiakko gistey aapun menthon kaxidakko kaxxida gistey ay mela muruta nu asas shiishi akko ugistiyafe demmida murutay ay keena gidiyakko nu asas gistiyas diya go'a bessana ha misile qoncisees

Hayssi qasseka issi lo'iya demban issi mitha tokkiday si ciiyidi ayfes kakkidayssa ciishshay qasseka daro lo'eyssa qoncisidi bessees he ciishshati qasseka wonto ayfishe go'a immanayssa qoncisees.

Issi kawo oosanchay kaxida katha waani kathay kaxidakko waanidi asas go'a immiyakko murutan waani laamettidakko asay waatidi ooththi laametanekko muruta oosoy waanikko lo7iyakko muruta ooso ba asas qoncisidi palgidi tamarsees.

nu biitta asay putota tokethan dalga daniyan puutota tokkidi puutota qasseka haaththay qohenna mela away qohenna mela dumma dumma puutotas koshshiya ogeta giigissidi puutoti hayqqenna mela puutota daro giigiso ooso ooththosona

Issi heeran di'iya asay issifetethan gididi gaashiya zeridi waatidi cakkidi ekkaneekko gaashiya ooso hiillatethanne gashiyago'aabanne gaashiya waati cakkidi dooridi ayfen qasse qoxidi kessidi bayzaneekko shaakkidi bessosona

Dumma dumma nu biittan kaxiya ayfaypeti asas go'a immeyssanne asey ha ayfayfeta go7ettidi daro daro shalo shiisheyssa daro daro muruta shiisheyssa daro dalgabessan ooththidi laamettana dandayeyssa daro dalgabessan zeridi asey go'a demmanayssa qoncisees.

kaxida kaththada asay waatidi shiishidi go7ettaneekko kaxida kaththada go7etetha ooso asay keeshidi go7ettiya ogeta daro kawo oosanchoti hiillanchoti asay waatidi nu biitta asay go7ettaneekko go7etetha oosoa keehidi maaranne asay go7ettiya osketa bessosona.

Asay issife ooththida oossan kaxida kaththay waani lo'i akko issi betethan asay kawo hillanchotora gii siydi lo'o lo'o katha ayfeta zeredi katha ayfedi qasseka wontos asas go'ay meyssa bessies hayssi misile.

hano misilan be eysi gistey kaxidi gakkanantes giste asi waatidi kaxxidi gakkanaa gakkanawu maaddettaneekko gistiya oosa waatidi nanqaneekko gistiya waatidi harmidi gistiya muruta ekkana gakkanawu nanqaneekko ooththeyssa bessees

ha nu beya heedzdzu asati gi7a giddon eqqidi bayntawu deiya ooso miisheta gi7a kessidi daro asas muruta shiishshidi shiishshida muruta bayzishenne qasse awontawu deiya go7a daro asas tamarsishenne odishe gi7a giddon zal7ishenne giigissishe doosona.

dalga gadi diiya asay dalga bessan gaashiya zeridi banga zeridi badala zeridi gistiya zeridi lu7u muruta ekkana dandayeyssanne dalga dalga gadeti asas lo7o muruta immeyssanne asay ayfetappe lo7o muruta demmeyssa qoncisees

Ha nuni missilen be'iyassi issi sallo guffanththon sa'a micceththan hachchi danne gallassa gettetidi ereetes asay daniyani go'ettid waati muuruta shishshiyakonne waati go'eetiyako oddess.

Essi Asi Kaseka Putota Wati Putisaneko Putida Putota watidi qase hara soo efidi tokidi Accisidi Accape qasseka Dichidi Bass Go'etanako Putota Putisetha Ogeta Shakidi Beses

Issi asi daniya wora gidon eqidi danne asas bonchonne lo'o carkota imiyayisane danne biita teketas wanna gaaso gidoysane kaseka ira saabidi ehanawu danda'iyasa qonchises.

Ha nu beiya missilen daaro assay issi heeran limmatte otho ooththidi baantta biitta lamanayssanne daaro cil'o cili'o miththata tokkidi bitas irxxa caarko immanayssa biitay mecctena malla teqqeththa ooththo oththanayssa kehi daalgan qonccises.

Ha nu misilen be'iyasi kawo oosanchay issi heera yidi issi heeran de'iya daniya go'atane daniya asay waati oykanako daniya mitha toketabane kaseka biitay meecetina mala waati naaganako daro qoncisidi odes.

Ha nu be'iya dalgga bessan issi daynne de'iya mithata asay qanxidi mithata Hara namantho puteza tokidi Wati goeatane giko Bittay meccetena mala Wati nangane giko Dalgan odes

Danne oothoyani asati issippe waati oothiyakonne waati naagiyakonne danniya de7iya doozata asay waati go7etane giikko biittay meecettonna mala ,biitta qasseka ,biitta ciiyana mala,biittay cili7ana mala ooththosona.

Issi kawo oththanichchayi daligga bessani tuke ayiffe accisidi acida tuke ayiffe bitanni daro asasi go'a immoyassane dar asas qaa al''o mishsha gidoyissa nuu bitas qoniccidi besses.

Issi osanchay daniyan deyiya mitha watti qanxxanekko qanxxidiasay watti go77etanekko technologiyan wati goyetanekko marran asas brsses.

Aacati toketha wogani assayi daro daro daliga gadetani aacatua tokkidi daro dalgga gaden tikkidi izape go7a demoosona acata kochata duma duma yarape ehidi acisidi daro betani daniyani tokidi ayifeni ekws

Daniya assayi watidi othaneko daniya watidi othidi lametaneko daniya kehidi daligani nagidi bittay mecetona mala darro wogga wogga mithata tokidi ayifa ayifeta tokidi goetanayisa beses

Ha7i nube7aysi hayssi daniyan daro mithata tokkethanne mitha qanxidi qanxida betan puutota tokkidi qase aacisidi dichidi biittay macetonna mela qasseka mithay qasse qanxetoysi dheyonna mela hara mith tokkidi beta giigiseyssa.

Ha misiliyan beyiya daaniya mithati asas aykena go'a imiyakko carkuwa saabhidi hahoosop irxa carkuwa eheyssaninne ira qasse hawoosoppe saabhidi eheyssanne qasseka irxatetha heeras immeyssa biitta micettano mela nangeyssa odees

issi dalga bessan haaththa egeeliya bessan issi kawo oosanchay lo7o puuto tokethinne tokkidi puutota asay waati go7ettaneekko puutoti asas ayba go7a imiyakko puutota go7a asa tamarsanas dalgabe tan puutota tokkishe deees

Ha nuni misiliyan be aysi issi asi sindemirqe doora hagiashsha mizeya mayidi ha7i qasseka daaniyan issi puutota tokkidi puutoti waane diccanekko putota tokketha ogeta limate ooso heeras qoncisees

hanu beiya issi kawoosanchiya dumma dumma heeran asay limati hawaati go7ettaneekko dumma dumma oosotan asay waanide laamettaneekko biittas waatidi lo7o muruta demmaneekko ooththada bessanas malawus

Hayssi nu misiliyan beeyssi issi asi puutota tokkidi puutoti waandicanekko puutota disho ogetanne puutotas de7iya go7ata bessanasi puutota lo7o denban tokkishe woththidayssa besse

asayi haaththa teqesawoso oooththidi haaththa matara ogiya waatidi asay aaththaneekko haaththay qasse asa qohenna mela asa keeththe qohenna mela haaththa teqeawooso oooththidi haaththa matara asay waani kanthaneekko oge waani lo7aneekko daro daro go7ay meyssa qonce

hayssi nu misiliyan be7ayssi daro bonchettida kawo oosanchoti issi heera yiidi issi heeran de'iya hayssa puutota toketha hunatanne puutota asay waatid tokkaneekko waatidi aacan laamisaneekko ayfe waati go7ettaneekko shaakkidi qonciseyssa bessees

ha lo7iya dalgabessan ogey oosettidayssanne qase ogeyappe bollara bentiya korntenne qasse korntiyafe guyera lo7o saloti benteyssanne lo7o salota matara dalgabessan nuus diiya shaloynne nuus diiya go7a imeyssa bentees

daaniya go7ay asa waati go7iyakko asay daniya ooththidi waati go7ettaneekko daanne ay keena go7a asas immiyakko asay waanidi danniya limatiyan diccaneekko dichcha oge keehidi lo7o gidoyssa ha misiley daro qoncisidi bessees

hanu beiya asay daro kawo oosanchoti daro goshsha oosanchota yiidi tamarsishe pilgetha ooso danniye waati nanganeekko daniyappe ayba ayba go7a demmaneekko daro asa pilgidi xeellidi tamars oosona

Hanu beyiya asati kawo oosanchoti banta hiillatethan daro daro ayfeta daro daro puutota aaca tokkidi asay waane laamettaneekko ooso asay ooththidi waani lo'o muruta demmaneekko muruta demmi ogiya asa tamarsosona

Hanu misilayn demmiya asay puutoy waani doliyakko qasse puuta asi waati dolisaneekko dolida puuta asi waati tokkidi go'ettaneekko dalga bessan haaththe waati ushshaneekko puuta go'a asi waati xaqamettidi puuto asi go'ettaneekko bessosona.

hayssa nu beyiya misilan xeeliya asati ingilizatho qaalan forosteri yaageti shesete issati nu duunan qassekaha laammishin daanne limate ooso yaagetidi qoncisidi bessishin hadanniya ooson ooththidayssa qoncisees

hanu beiya issi asi issi denban eqqidi qasseka mithata go7anne mithati biittas immiya go7atetha carkuwa saabanaw dandayeyssa irxa carko immeyssa lo7o lo7o ayfe ayfeta immeyssa qoncisi di7o dees

Dumma dumma ayfe ayifa mithati nu bittan dumma dumma go'ay qassinne daro asay nu bittan go'ettidi daro muruta bawu shishanawu dandayessannee shalo Ottidi dumma dumma baantaw diyabaappe loyttidi ekkanawu dandayessa qoncisses.

Hayssa nuni missilen be'iya ayfa ayifeti nu biittan kaxxidi daaro asas muurutta immiyayssane daaro asay ha ayfa ayfeta zali'ddi daaro lo'o lo'o bessa gakidayssane nu biittan daaro bonchchonne ali'oo gettetidi bayzetizayttako.

Issi asi lo'iya ayifa ayifeta shishidi lo'iya daliga bessa ehidi giya kessidi bayiziyasanne giya kessedi daro go'a immizayissa ,daro asasi payateththa qase daro asasi payateththa harigiya teqanawu,koshshiya eti ayifa ayifa gidoyissa bessidi Daro asasi asasi tamarsisanassi oge gidis .

Issi asi ayphayphetha shishiddi giya kessidi ayphaphaayfethi daro assas bayizikko shallo hisheyssa lo'o muruththa imiyaysa shakkidi konccisidi daro asas ooso oge gidoyssa birshshidi erissanaw besses.

Issi asi putota tokidi putoti qaseka ayfidi ayfiya shishidaysa giya kesidi daro asas shakishenne daro asas muruta gishishe bayzishe bawu shalo shishiyaysa qonc'ises.

hanu be'ya misiley issi heeran de'iya asay banta gadiyan muuziya, abukaduwa, shonkurotiya, abokada tokkidi shiishshida murota giya kessidi daro asas bayzishe deieyssanne daro shalo shiishshiya oge gidoyssa qoncesosona

Issi heeran issi asi ayfa ayfeta shiishshidi daro lo'o muuzeta, daro lo'o loometa, daro lo'o afkadota daro lo'o lo'o shunkurotota, shiishshidi issi heeran issi giya kessidi bayizishe asas qas deiya koshshenne dhawudiya go7a odishe dees.

issi goshsha ooso ooththe asati baynti ooththida oosan shiiqida muruta ekkidi issi heera kessidi daro daro haho biitta nagadetas bayizidi nagadetappe shiiqiya shalotan baynta go7etetha ooso ooththanas daro ayfayfeta nagadeta shiishosona

issi oosanchi bagadiyan timatimey tokkida timatimey qasse aypin maaxidi giya kessidi daro asas i go7a imeyssanne asse ooso asi waatidi ooththide laametaran dandayiyakko malata gidana mela daro asas malla bessees

Ha nu beiya misiley issi heran deiya asay bantagadiyan muziya tokkidi loomiya tokkidi shunkurtiya tokkidi banta hudiya ayf ayfeta qasseka gi a kessidi bayzishenne qasse daro asa go'atethas muruta shiisheyssa bessees

Issi oosanchay issi daro dalga bessan lo7o mithatanne lo7o ayfa ayfeta shiishidi dalga bessan keexxidi keeththa gelisidi nu biittas daro asas go7a immanassinne daro asas qasseka paayatetha immiya lo7o lo7o miishata lo7o lo7o ayfe ayfeta giigisis

ayf7ayfetappe nu asay ay mela go7a demmiyakko ayfiayfeti nu asas aykena go7a immiyakko ayfayfeta go7a beyanassinne ayfayfetappe demmiya wooso miishata ayfyfeti nu asas nu asa payatetha naagessanne nu asa payatethas koshshiya ayfayfe gidoyssa qoncisees

Abakadoose shiishshidi asay waatidi haaho bessa caanidi haho bessafe kaymean efidi hafaqadoose haho bessa biidi asas aykena go'a immiyakko afaqadoose biidi qase ay oosetidi asazi yaakko he oosa asa qeressana he oosa asa qoncesana afaqadooses deiya go'a dessees

Siherandiyay aasati ayfaypeta godettidi ayfaypeti asas ay kena go'a immiyakkonne asa ayi mela maaddiyakko asa piyatetha ay kena ayfaypeti nangiyakko giya kessidi bayzishe asas go'a odishe asa tamarsishe sintha ogiya bantayssa giigis oosona

hanu misilen beyiya haythasanthe geetettessi nu biittan daro go7a immishenne daro asahe qasse haythasantha tokkidi happe daro muruta daro daro lo7o lo7o muruta shiishshidi daro daro haho bessa kaamiyan caanidi go7a demmeyssa qoncisees

Issi heeran deiya asi bawudiiya gadiyan ayfayfeta tokkidi ayfayfetappe muruta shiishshidi shiishshida muruta qase gia kessidi daro asas laallidi bayzishenne deeyssa pilgethay qoncisidi odees

hanu biittan kaxida ayfaayfeta asay shiishidi gi7a kessidi daro daro heera si bayzishe asay peyatetha nanganas hargeteqqanas maaddiya ayfayfeta qidiya gisho nu heeran di7a asay shammidi daro heera asay go7ettes

Hayssi qasse issi yalaganaay bawuda'iya ooso hillatetha go'ettidi muuziya ekkidi katamaara ekkidi bayzishe daro asas shaakkishe bawu shalo ashishsh deeyssa muziyappe qasse daro muruta bawu demmeyssa qoncisees.

ha nu beiya issi oosanchay kaamiyaranne muuziya ekkidi daro asas go7a immanassinne daro ass go7ay de7eessa eridi payatethanne qasse hargiya teqqeessa muuze gidoyssa eridi nu asas daru go7a ime muuziya ekkidi giya giddora ekki eki yuiies

pisiliyan beaysi daro asay ayfayfeta giigissidinne ayfiayfetappe go7a ekeyssa qasse awuddiya tiqimiya haratas laalidi qonciseyssa keehidi dalgan besseyssa be oose ha ayf ayfeti daro biittas go7a immeyssa shaakkidi xeelloos

Asay banta wodiyan dalga osanchati kawo osanchati badala wanidi zeri go'etaneko qase badala hahotetha wati nanganeko badala payatetha asay wati nanganeko oothidi kawo osanchati badala osuwa besishe dosona

Ha nu be7iya kawo hiilanchchati dalgga bessan ayfa ayfeta zerethanee qasse zereththa zeridi zereththa go7a asay waatidi go7etaneeko maarara asay waathi yegidi lo7o ogera ayfen asay ekkannekko asa ooso hiila besoosona.

Inddustiriya asay go7ettidi daro daro oosota oothidi ha industiriyappe demmida oosotan asay qasseka waanidi murutaamma gidiyakko qasse muruuta waati go7ettiyakko iyappe demmiya murutan asay ay keena go7ettiyakko ha misiley bessees.

Industhriyan go7eththidi nu biiththa aasay shiishshida ayfaa yfethanne ayfaa ayfethara gasethithi nu asay demmida murutha nu asas di7iya lo7o ayfaa ayfetha industhuree kessida oosotha industhiriyan goydi asay demmida goshsha osthaba hammisile qoncisees.

industoren goshsha ooso ooththidi ayfi ayfeta shiishidi lo7o lo7o gistiya banga gaashiya badala asay zeeridi kaththidi ekkana mela industore ooson daro asay go7ettidi de7eyssa hayssi misiley qoncisidi bessees

asay ha industore ehida goshsha oson ciishshata waatidi dolisidi ciishshata waati giigisidi ekkidi katama kessidi dumma dumma heeras bayizidi dumma dumma heeras shiiqidi waati go'a demanekko odees

Ha nu demmiya nam7u asati biittan daro dalga gadiyan bantawodiya daro dalga gadiya goydi goyda bessan ayfa ayfeta zeridi zerida ayfa ayfeti kathan laametidi biittay iray bukkin cil7idi lo7o ayfa ayfe immanayssa daro asas malla bessoosana.

ha misiliyan nu be7ay si asay bandagaden kaxida badalappe gaashiyappe bangappe qasseka dhihoomehetappe demmida maatha hayssa oyssa pila waatidi asay godettaneekko waatidi muruta demmiyakko bessosona

teknolojie ehida industiriye oosan asay go'ettidi waandi katha ekkaneekko kaththa bolla waandi asay go'ettaneekko kaththafe waati muruta demmaneekko industriyan asay go'ettidi goshsha waati goyaneekko ha misile keehidi qoncisidi bessees

hayssi kawo oosanchoti hayssa dalgga gadiyan asay zeretha waati zeraneekko zeridi waatidi go7ettaneekko industiriyara asay gididi waati goshsha oosa sinthe efaneekko oge ooso oge asa keehidi bessosona.

hayssi misilan beyiya kawo osanchoti baynti tamarida timirtiyaninne baynti erida eratethan biittan lo7o ooso ooththidi ayfe ayfesanassinne ayfe lo7o dimxe imeyssa daro asas tarabesana qoncisidayssa bessoosona

Hayssi nu'ay misiliyan be ayssi daro asay banta midoosta dhiikkidi dhiikkida medostappe lo'o muru ta lo'o shaluwa demmanasi oke gidoyssanne baaso gidoyssa hayssi misiley daro qoncisees hayssi misiley daro medoosta dhiikkos koshshiya keexthe gidoyssa keexeshedeyssa bessees.

halo7iya lo7iya ciishshata asay waati go7ettiyakko halo7iya lo7iya ciishshata waatidi puutisidakko puutiyappi waati go7a demmiyakko ha ciishshata ooththidi asay waan laametano dandayiyakko ciishshati qasse nu bettas aybago a7eheyakko dalgan asay qoncisees

Issi asi industiriya go'ettidi waanidi ciishshata ciihisidi ciishshata qasseka lo'o muruta ciishshatappe demmanekko dalgan qoncisidi odeyssa hamisiley shaakkidi besseyssa qoncisidosona.

industure ooson nu asay waani go7ettaneekko industureti nu biittan ayba ayba go7a imiyakko industuretappe nu asay waani go7ettaneekko nu asa tamarso ooso ooththishenne industureti nu biittas deiya lo7etetha waati giigissaneekko nu biitta ogiya waati lo7ethaneekko besse

hanu misile endemmiya daro al7o miishata asay teknolojiyan goodettidi baynti di7alayth kumeth ubban lo7o lo7o miisha shiishidi lo7o lo7o ooso ooththanas ha teknolojnu asa shempiso ooso ooththi gisho teknolojiye biittan daro al7o ooso ooththishe dees

Hays nu misilen be'iyays asay daba ooso oothid watid nu eriya ogera wati go'etaneko qaseka kathas,bittas,okiyas asay waat waat lo'o ooso othanako misiley dalgan beses.

Hayssi nu misilan xeellizayssi, daro asay haatha teqetha ootho oothidi,haathappe qasse kessidi,daro asay go'etanasinne zawa kessidi banta gade de'iya puutota ushshanasine banta zeretha dolisanas biitas irxatethi immizaysa besses.

Happy nu be'iya hezdu asati hatha matan eqidi hathawu de'iya go'ane hathay qase imiya go'a daro asata tamarisanas qaseka daro asas iriporte shishanas eqidi othishe de'osona entika hezdu asi.

Ha dhawa ogiya kaalidi asayi banta dichasi banta zeriya zerethasi waati go'etaneko qaseka banti zerida zeretha waatidi haatha ushaneko , ha dhawa ogiya go'etidi daro asayi wati lametaneko , dhaway Hatha teqethibasa waati madiyako besanasi maadesi.

haaththa teqetha ooso ooththidi teqida haaththafe asay baynta gajen deiya duuzata haaththa waati ushshaneekko duuzata haaththan asay waati go7ettaneekko asa ooso ogenne asas di7iya hanota bessanaas haaththa teqetha ooso ooththishe issi eran deees

haaththa teqetha ooso ooththidi haaththay biitta meconna mela haaththay biitta bolla daro daro metota ehonna mela waatidi asay go'taneekk o haaththa teqetha ooso ooththidi asay waani laamettaneekko teqetha ooson asay biitta mecetonna mela waati biitta naaganeekko bessees.

issi asi bagadiyan aacata dolisidi he aacata haaththe waati ushshaneekko he aaca payatetha waati naaganeekko ha7aaceti biccana ooso waati ooththaneekko dawa kessidi haaththay gelidi aacata go7a immanayssa geehti dalgan qoncises

nu asay dhawa go7etetha wogan daro goo7ettidi haaththa teqetha ooso ooththidi baynta ogiyassinne biitta micetona mela qasseka bayndi zerida kaththas haaththay gelidi ayfen kaxela mettana mela haaththas go7ate go7a imeyssa ha misile7o dees

haaththa teqetha oosa asay go7ettidi waatidi banta dichas lo7o oge bessidi qasse ha haaththa teqetha oosoppe asay waatidi dhawa duuyidi bantawu di iya shalota bantawu diiya doozata waati ushshenekko doozata xeena waatidi go7a naaganekko bessees

Issi oosanchay dalgabessan eqqidi muuziya tokkidi tokkida muuziya lo'etetha beyidi qasse salu ara duge xoossay xomo sidayssa xeellidi guyera de'iya hanota ubba kaalli beyidi ubbay lo'o gidoyssa eqqidi xoossa galatishenne haniya ooso ubba go'ette

Issi heeran de'iya asay kaamiyan go'ettidi waatidi ooso ooththaneekko qasseka doozuriyara waatidi ogeya giigissaneekko gadiya waatid goyaneekko keehidi goshsha oosotanne kehidi muruta yfiseyssa shaakkidi ha misile qoncisidi bessees.

Issi zambo kawo oosanchoy ba gadiyan darolo7o lo7o oosta ooththidi lo7o lo7o ooththida oosoti qasseka nu biittas go7a imeyssa daro asa tamarsanas daro asa akieka daro asa akeeke lo7oso simmanas ooththidi asi laametisa qoncisees

issi asi ba zerida zeretha qasseka dolida dola waatidi haaththe ushsheneekko dhawa waati bookkidi haaththa zeretha ushshidi muruta ekkaneekko daro dalgan dhawa ooso shaakkidi bessees

Asay haaththa dhawa waati naaganeekko dhawa oosa ooththidi haaththay ogiya meenna mela haaththay asa keeththa iissenna mela asay waatidi go7a demmaneekko ogiya ooso asay waati lo7ethi ooththaneekko haaththa laggayettidayssan haaththa dhawa ooso giigisso bessees.

Ha issi oosanchay ba wodiya eratetha xaqamettidi daro dalga bessa asi ooththidi waandi ooson laamettaneekko asi lo'o bessi ooththidi waani kianeekko go'a ooso go"anne ooso diya minotetha ba ooththidayssa asay bayssan go'ettidi hara ooso ooththana mela asa tamarsies.

Nu asay oomo mehetha waathidi go7eththanekko oomo mehethappe waathidi murutha demmaneekko kaththaa enththape maaththaa waathi ekkaneekko oyssa waathi giigissaneekko issi oosanchchay oomo mehethan de7ya go7aanne oomo mehethi asaa maaddiya ogetha keehidi pilgges.

Mehedihoo so asay ooththidi nu biiththan laameththiya ogethinne he ooson asay waanidi banththa dichchaa laammaneekko banththa ogiya banththa wonthth hidoothaa waathi laammaneeko hadiyeho gin asay waathidi dichchaneeko daro qonccissizinne ha misilee laallidi besses.

Ha meheta asay waati go'etane giikko ha mehetappe waatidi maaththa ekkane giikko maaththa ekkidayssa qasse waattidi bukkidi oyssa pila kessane giikko ha meheta go'anne entaw diya payyateththa asay waatti nagane giikko keehidi pilggidi qonccises.

Ha nu miyiya asathi harethas de7iya payyatheththaa nangganaas koyroththidi haretha daro daro harggethappe theqqanaas banththawu de7iya haretha ehidi issi heeran shiishshidi haretha payyatheththaas koyiroththidi haretha harggiya theqeththa ooso ooththishe haretha go7aa naagoosona.

Asayi ha beetiya ommo meheta shiishshidi banti de'iyasan ommo meheta waatidi ommo meheta go7ettaneekko. Ommo mehetappe maatha waati ekaneekko . Enta waatidi dhiiho ooso ooththidi antafe asay muuruta demmaneekko. Ha misileykke hidi dalgisidi tamarsees.

Ha misilen beyiya asati medosata payateththa wati naganako qaneko medosata watidi dhiko ossota othidi entape go'a demaneko muruta entape wati demanako ha medosatape de'oya qonccises

asay soome doosta dhiikkidi waani go7ettaneekko eeta waati dhiikkanakko dhiho ooso asay waati eraneekko intafe qasse go7a waati demmaneekko intafayatetha waati nanganeekko hamisiley keehidi dhiiho ooso ooththiya oosota dalgan qoncisees

ha misiliyan beiya soome doossata peyatetha naaganas go7anne inta hargefe teqetha ooso ooththanas inta peyatetha naagiya ooson inta asay waati go7ettidi baynta moruta demmanekko inta payatetha hargebeteqetha ooso waati ooththanekko bessees

issi henthanchay medoossata ekkidi lo7o dalgabessa maatidiya asa heemmana efishe ogiyan laaggishe de7eyssanne medoosatappe yatetha waati anganikko medoosati qasse asas ayekena go7ay miyakko medoosatappe asay aekena go7adi miyakko bessanaas asa ha misiley bessees

issi henthanchay deeshsha wudiya ekkidi sooppe kessidi heemmanasi daro dalga bessara daro denba bessara ekkidi hamutishe antawu de iya hanotanne antawo deiya muro ta antawu deiya go7anne antawo deya hunata beyishe kaalethees

Asay qasseka ha medoosata dhiikkidi waandi medoosata dhiikkidi asay waanni godhettanekko medosatappe dhiikkidi asay aykena go'a demmanikko bessiya o ooththanas ha medoosata misilan kessidi dhiiho oosota keehidi asas qoncisosona

Issi heeran deiya asay issi heeran deiya medoosata dhiiho ooso ooththana si qasseka ba udiya hareta go7ettidi maata caanidi badala7e hidi daro meetas dhiiho ooso ooththanayssa qoncethan bessees

nu asay issibetethan shiiqidi issi heeran daro dalga keeththa kediiyan meeta shiishshidi issibetethan dhiikidi he meetappe go7iya shaluwanne wontos deiya gichchatetha oge baaso gideyssa ha meeetappe asayka hidi lo7o lo7o ogeta lo7o oosothe

Issi henthanchay daro dalgabessa daro medoosata laaggidi medosata payatetha naaganas medoosatas go'ay medoosata imeyssa goo'ettidi medoossata daro dalgabessa maatay de'i asa heemmana issi henthanchay ekkidi efidi laaggishe ogiya kaalethishe dee.

Medoosata asay waatidi maata muzanekko medoosata go7anne medoosata de7ya peyatetha asay waati naaganekko issi heeran diiya asati medoosata shinshidi medoosata go7anne medoosata deiya oosota medoosata peyatetha nango ooso ooththishe asa hanota bessoosana.

hayssa n hoy biiya meeta dhiikke asay banti dhiikkida meetan go7ettidi daro daro shalota shiishanas daro daro boncho miishanne daro daro al7o gidida buqurata banta de7os banta dichcha shiishana dargo7a7imegsho asay ha buqurata bolla go7ettis

ha lo7iya issi heeran asayi issi bolla shiiqidi deiya duussa hunetanne issi heerappe qasse medoosata heemmanau asayi ekkidi dalgabessa ekkidi beyssanne ha misiley qasseka lo7o lo7o heeran asay deeyssa heeray lo7o gidoyssa bessees

hayssinu beyiya dalga bessan deiya medoosati hamedoosati asay antabayatetha naagidi antafe banta muruta shiishonne dalga ooso ooththidi aqanayssa medoosati asas qasse lo7o go7a immeyssa gideyssa shaakkidi qoncisees

hayssi misile qasseka muusi qoncetha imishe daro asay meheta heemmidi waane laamettaneekko meheta piyatetha waati naaganeekko mehetappe muruta waati demmanekko keehidi dalgan tamarsiya hayssi misile

kuttoy qasse nu biittan ayba go7a immiyakko kuttafe asay ayba ayba go7a demmiyakko koyrora kuttopfe nam7anthora bhuphuliyappe asay waani go7ettiyakko kuttoy asa waati maaddiyakko kutta waatidi asay shiishshi di7o hqqaneekko go7a ogiya bessees

hanu demmiya heedzdzume doossati nuus deiya nu payatethas koshshiya maatha maaxishe dalgabessan qashetidi bantahu koshshiya aqo asi banta de7o as koshshiya maata mishenne haaththa uyishe de7osona intika payatetha immanas dero go7a

Medoossata asay waati naaganeekko medoossata dhiiho ooso asay ooththidi medoosatan waani laamettaneekko medoosatas ai keena maata shiishaneekko medoosati waati asas go'a immiyakko medoossata waati godettidi medoosatappe maatha ekkaneekko medoossata waati xaqamettaneekko maaldees.

nu asay kutto ha irbatan shiishidi quttoy qasse shiqida kuttote uuyamuulin muulya ekkidi bayizidi mupulyafenne qasse kuttotappe daro goo7anne daro shalu7a shiishano dandayettes egikka ooso gididi nu biittan beettees.

Issi issi kawo oossanchchati dumma dumma parte tamaarida banta shiloha oosuwan dumma dumma ayfa ayfeta tokkidi, puutiya tokkidi dumma dumma go'a immanawunne biittay meecetena mala nangiso ooso ooththetanawunne qasse ayfa ayfeti biittan dolidi asas daro go'a immanayssa qonccisidosona.

Issi goshshanchchay ba gadden kaxida badala badalay asas waani go'a immizako badalappe asi go'a wati demanako badalay nu biittan ay kena ay mala go'a ehiyakko go'anne muuruta oso payateththa odes.

Kawo oosanchatara nu asay maadettidi goshshanchvati dumma dumma ayfa ayfeta tokkidi badala zeridi gaashiya zeridi gistiya zeridi banga zeridi waati laamettanaakko waati biitta laammanaakko waani haniyaakko muuruta demmana ogiya tamarishe doosona.

Asay qase hayisi kata zeridi zerida kati ayifen lametin cakidi shishidi mehian yedhisidi ayifa kesidi banta layiti kumeti baotidiaysa lo muruta ayifiy qoxidi kesidi bayizia gishawu hayisi mehe yedhidi ayufa shishshes.

issi kawo osanchay dalga besani maguwa tokidi tokida maguwa bitas wani go'a imane giko , awo qase manguwasi diya ,waati bitas diyao'otetha imiyako, ayfa ayfe lo'otetha daro asa tamarisanasi dembani taokesi.

Hayissa nuu be'iya ichachu asati kawo osanchchatti dalgga betanni acaa acasanassi acas de'iya hanotanne acas de'iya muruta qonccssid daro asa besanas dalga beta shiqqiddi dalgga betanni de'iya oththo lo'o betanne dalgga betanni de'iya koshshiyabba kunththanas

Hayssi ayfaa ayfethi asay zeridi asay zeridayssi dolin dolidayssi ayfana miththin asay cakkidi ayfiya ekkana gakkana hananththes;zerida issino nu biiththan ayfiya ayfidi lo7o go7aa asassi immishee de7ees; hayssi go7aa immiyayssi daro wodiyas asaa maaddees; laameththanaas.

ha bentiya tukke puutey tukke puutiya puutisida uray puutiya giddon daro ayfatanne daro eeto go7iya koshsheya bada ubba kunthidi haaththa ushshidi puute tidpuutidayssi aacey daro as go7a immana mela nu biittas cil7o gidana mela ekkidi giigisis

hanu beyiya kawo oosanchoti bantawo deiya hiillatetha go7ettidi issi issi puuteta aypisidi puuteta dolisidi ekkidi denba denbabessa daynneti a sayfeti tokkanassinne biittay meecetonna mela qase tokkida putoti asi go7a immanayssa bessosona

Ha nu beiya aaco puutoti daro kawo hiillanchotan giigidi nu biittasti iya go'a immanassinne nubiittasti iya ho'otethanne nu biittasti iya cil'otetha dalgisanas daro hiillanchotan giigidi nu biittas daro ayfe immano giigidi shiiqidosona

hanu heeran deiya asati issi fetethan waatidi irisha ooso oothaneekko irisha oosoppe waatidi shallo shidemmaneekko muruta waati shiishaneekko daro kawo oosanchotara shiiqidi kawo oosanchotara zoretidi lo7o lo7o ayfi ayfesanas kiitettishenne tamarshe doossona

issi heeran dumma dumma ayf ayfetappe malas giidi ayfayfeta mithatappeno ekkiyabaagidekko mangota asay tokkidi mangoti ayfin ayfiya maxidi waatidi mangotappe ooso ooththidi laamettaneekko mangota muruta waati shiishiyakko bessees

issi oosanchay bagadiyan daro ayfa ayfeta tokkidi he tokkida ayfa ayfetappe ekkida go'anne qasse he ayfa ayfeti asas ayi keena ay mela go7a imiyakko ya qoncesanaw ekkidi shiishidi daro asas leemiso gidana mela asa tamarsees

issi heeran issi maata keeththan issi uray ba heeranne ba dan7uan ba shooruwan bagarsan bagannan deiya uutha tokkidi ba heera waati cil7otetha naaganikko heera go7atetha naaganaba ooso ooththishe deees

hanu beyiya nam7u kawo oosanchoti asi ahaacca tokkidi tokkida aaca haaththe waati ushshaneekko qasse haaththe ayi keena keena ushshidi issi gallassan aapuna ushsheneekko ushshidi waatidi doozas di7iya piyatethanne doozay diccana mela ooso ooththaneekko bessosona

Ayfayfetappe asay waati go7a demmaneekko ayfaay piti asas waati go7a immiyakko ayfayppetahanota asay waati naaganeekko ayfapeta asay waati dichaneekko kawo hillanchati baynti qonci eridayssa asas qoncesosona

Hayssi nu misiliyan be'aysi issibeetan deiya zeretha zeridi zerethay ayfe laamettana gakkanaas shin iyawaati zeraneekko asay waati zeridi go'hettaneekko goshsha oosonne toketha ooso zeretha ooso shaakkidi bessees

ha misilyannu beyiya issi badala ayfiya ekkidi issi asi badalay ahkena ayfidakko badala ayfey waani lo'eyakko badalay qasseka waanidi kaxidakko badala lo'ootethanni badalay imiya go'a asa bessanas tamarsanas pooqishe de'ees

issi heeran deiya asay isiisi aypafeta go7atenne aypafeti asas aykena go7a immiyakko he go7a bessanas zeretha ayfeta qoncisidi dalgan misiley paattidi besseyssa qoncethan odes hayssi

issi nu biittasay nu heeran gididi aaca issi heeran tokidi tokkida aacey qase go7a imeyssanne qasse aacey biitta teqqeyssanne haaththa teqqeyssa biittay mecetonna mela biitta nangeyssa biittas diya go7a imeyssa odosona

Katha ayfeta maalas giidi ekkikko badala banga gistiya gaashiya asay zeeridi waati go'a demmanekko asas pilgetha ooso ooththidi issi kahoosanchay laalidi pilgidi asa tamarssees.

Hayssa nu missillen be'oyssi asay qasseka bantaw de'iya medosata watidi payateththa naganakko medosa diya payateththa nago ooso hayssi hargge teqeththa oosos koshiya dhale giddoyssa missiley qonccises.

Medosa hakimeti meedosatas de'iya payatethane meedosa ooso waathi oothaneko meedosata payatetha asy waathi naaganeko meedosati asas wathi go'a imiyako medosata payatetha medosata oosuwa oothishe de'osona.

Ha nu demiya misilen asay Soho medosatas payatetha nangene payatetha medosatas de'anas peyatetha oge besone harge teqetha oge oothidi ha Soho medosatas lo'o lo'o dethas koshiya ootho oothosona

Dalgga bessan deiya soo meddosata asay enttawu diyya payateththa entta harggeppe teqqeththa otho watti oththanako enti qasse asas watti payatetha immanakko enttawu diyya payatetha harggepe teqqetha ootho othanas daaro missilen qonccisi tammarsosona.

Ha medossa akimey meddossata payateththanne meddosati payyeko harggera diyako shakkidi erana malla bessiy oggene nam'anthora qasse meddosata payatetha hargeppa teqqetha otho waati ooththanne giiko keidi daalggan qonccises.

Ha nu be'iya kawo osanichati so medosatusi de'iya payateta nagganasinne eta harggepe naganasi inkibibake oso wati othane inte payatetasine intesi yiya harigge teketa oso tamarishene bantasi de'iya kilotiya ekishe de'osona

Ha medosa akimeti medosata wati patetha nagane gikko medosati qase hargeppe wati teqetidi atane gikko hargeppe teqetha oso oothishin medosata payatetha xelidi medosati asas watti go'a immizakon medosata payatetha watti erane ha medosa akimeti besoyso

Ha nu beiya nam'u asati midoosatas deiya payatethanne midoosata hargebe teqetha ooso waati ooththanekko hanu biittan daro eretidi asay kaalli xeelidi beiya ooso kochchatappe issoy hayssa hayssika medosata payatetha naago

Ha misilya nu be'eysi asay soome doossa paayatetha waati nanganeekko hargefe teqetha ooso waati ooththaneekko soome doossa paayatethanne hargebe teqetha ooso ooththidi medoosata asay waati go'ettaneekko medoostappe waatidi asay muruta demmaneekko qoncisees

Nu heeran issi medoosatas payatetha immiya akimey medoosadi paayatetha bantayssa iita dano hargetappe attana mela koyrottidi medoosaz diiya paayatethanne anta qase hargefe teqanas koyrotidi anta payatetha angiya kittibaatiya imishi dees

Hayssi misiley qasseka issi asi baqulos de7iya payatetha naago oosonne paratas deiya payatetha naago ooson qasseka hargeteqethi qasseka yaatidi ooththeyssanne hayssi ingilizatho qaalan beterneeri yaageyssata.

hanu beiya midoosata akimeti midoosata payatethanne midoosata hargefe teqetha ooso waati ooththaneekko midoosata hargefe waati teqqaneekko midosta peyatethan naago ooso ooththishe de7osona ingilizatho qaalan ikka qoncisiyode beterneeri yaagetidi erettida midoosata ooso

Hanu misilan beiya nam7u asati medoostas deiya payyatethanne medoosata hargafe teqetha oso waati ooththaneekko inta waatidi hargafe teqqidi qasse inta payatetha zaardi ehaneekko dalgan ooththishe bessosona.

hanu demmiya aakimey deeshshas diya paayatetha waatidi as shaakki eraneekko qasse deeshshas diya payyatetha asi waati nanganeekko deeshshata qasseka harge iitappe waati asay nanganeekko deeshshas di7a payatetha ooso ooththees

Ha bettiya soom heta phiihoganne eeta waatidi dhiikkidi eeta qaseka payatetha waati naaganeekko ha xeelleya misileyan daro gita gita boorati dhiiho boorati deessa misile qoncisees

nu asay medoosata payatetha waati nanganeekko medoosata hargefe waati teqaneekko medoosata waatidi aakimen gasethidi medoosata payatetha naaganeekko ha misiley nuaanuus de7iya medoosata asay waatidi medoosata payatetha hargefe teqane kohretidi ooththaneessades

Hanu misilyan beyiya me doosati soome doosa yaagetidi xeeygetesona intika nu biittasi nu asasi daro go'a immeyssa qoncisees intapeyatetha naago ooso ooththanawu ha misiley waati go'ettiakko bessees.

Ha nu ayssi misinyan be ayssi nuus di'iya soo metas di'iya payatethanne hareta dano hargefe waati teqqidi ashshaneekko dano hadano hargefe hareta wolqanne hareta duussabe waati naaganeekko hareta payatetha shaakkidi dano argefe nango ooso ooththees

hayssin way misila be7eyssi medoosata payatetha naago oosonne medoosata daro iita dano hargetappe teqetha ooso koyrotidi medoosa payatethanne harge teqetha ooso ooththish deeyssa ha misiley shaakkidi pilgidi bessees

Ha wora medosati nu payyateththa bolla entti enti gakkid ayba qoha ehiyakko he wora medosati nu bolla gaththiya metotappe asay attana malanne he wora medosatappe asy go'etidi ayba go'a go'a demmanakko bessiya ogeta besses.

ha medoosati baynti de7iya de7o layth ubban banta heeran kehidi bonchettidi al7o geetetti deiya medoossa qasseka baynti deiya duussa ubban gitanne wolqama yaageti xeesetiya dangars geetetto sonan heeran

wora medoossati deeyssa woramme doostan asay go'ttidi waandi go'a worame doostappe demmanekko worame doosati nu biittan dalga daynyan waani de'di asas go'y manekko ha hobitta piida asay awanta go'tidi nu biittas gabe gelseyssa bessees

Hayssi nu misilan beya al'o do'y daro daro haaho dannetanne asi gakkona bonchettidi axeretidi deiya danneta giddon bentees hawara do'y al'o geetettidi nubitanke hidi eretiya do'atappe issuwa.

Hagan de'iya woora medosay ayi keena wolqqay de'iyakko a sunththay oonakko keehi asi eridi a waatti go'ettanakkon aafe asi waanni nangettanakko i asa bolla ay qoho gaththiyakko ha qase ha medosa gobayina'anaw daro haaho bessappe asay waanni yiyakko qonccises

Haysathi wora medoosa al7onne bonchcho geethethidi xeelethiya wora medoosa; haaho biiththape yiidi asay xeellidi gobaygnayidi antha hanotha be7idi biiththasi gabe gelissiya medoosath hayssathi; enthika wora medoosatha.

hayssi nu misiliyan beyiya ourame doosati keehinne al7o yaagettidi xeeletosona daro asay hahobittapfe yiidi henta beyanas daro amottidi daro daro gatiya qanxidi eta xomoosidi kaalli xeelleyssa odees

hanu beiya worame doosay qasseka keehi al7onne bonchettida beetan daniyan nangettidi deeyssa hara asi aadhdhidi aaddetha laallenna mela i daniyan nangettidi daro heerappe asa shiqi deya beyanasi lo7o shalo gidoyssa bessees

Nuanu misilyan demmiya wora do7ay gallas ke7on nabanne qasse gididi qamman ke7idi hamutteyssa bana gallas daro ollan genthife shidi qamman ke7idi hamutteyssanne qassekanu biittan al7o wora do7a geetettidi erettiya medoossa

hanu misiliyan beyiya al7o wora medoosati nu biittan al7o geetettidi daaniyan nangettidi dumma dumma wolqama oosanchoti haho beetappe eeta beyano yeyssenne eeta yiidi xeelidi go7a beeyssa odees

hanu misilen beyiya wolqama do7ay gammo geetettes ikka issi heeran al7onne boncho geetettidi wore do7atan qasseka bayranne gita yaagetidi wolqare de7iya me doosa yaagetidi xeeygetidi eretidi de7ees

hayssi nu misilyan be7iya woora do7ay hayssi kafo kochchu geetettidi xeeygetishe qasseka al7onne dumma dumma asay be7anawu amottidi haaho betappe yaa kafo kochchu yaagetidi woora medoosa yaagetidi xeeygetes.

Ha nu beyiya worame doosay ba di'o layt kumeth ubban wora do'atappe gita adusse yaagetidi xeeletes ikka deiya woran deiya doozatas hupheyappe xeerappe xeerappe cakkidi meyssa daro asay qoncise.

heynoo hayssay misile beyiya worame doosay nu heeran gurpale geetetti xeygetes daro wode shaabadunanne shuchcha xaphotan bentiya issi worame doossa yaagatidi xisetteyssatappe issua ikka beyana daro loyi wodhiya gurpaleyaagitiya worame doossa

hanu demmiya lo7iya kafoti wora medoosa geetettidi bandidiya heeran xeesettana danda oosona gin nofitan al7o geetetta wora medoosa asihubi beyanau daro daroppe koydi daroppe amottidi kaalli xeelliya wara me doossanne kafo kochcho hanna yaagetada eretos nu heeran

hayssi no misiliyan beeyssi wora do7a geetettidi wora hare yaagettidi xeesetiya hoora de7a gidishin qasseka al7onne hayssi ays nangetidi daro heeran deeyssa daro haaho biittafe asaya beyano yeyssa qonci

hawora do7ati haho bessafe asay yiidi hawora do7ata beyidi biittas di7iya hawora do7ati biittas ehiya go7anne hawora do7ata waati nanganeekko hawora do7ata waati shiishi oyqqaneekko asay waati haworada do7ata payatethanne hawora do7atas di7iya hano ta naaganekko besse

hanu dummiya wora do7ay bawuda iya de7o bessan waani deiyakko i qasseka asa bollanne biittan qasse aykena asas go7a immiyakko yahudaya go7atetha bessanas wora mitooosati waani asas go7a bessiyakko anta oosa qoncese